Babandu bataru siliwo shesi khabangona khulugudo , mutwela wa ,mutwela wa'ambile imbako babandi babili bawambile sitiyo i'side iye lwomwalo waliyo kamadukha ne tsipikipiki khatsibira ne babandu.

Ano waliwo tsinzofu tsibili nga tsemile busa tsalolele ineno tsemile mubisaala bukali nga busaala buno bwa green.

Waliwo bunyaasi bunefu nga buli hundulo hwe kametsi, kametsi kano hakamaho angakiho nga keha asi musitila eside iyeyo waliyo kimisaala kye green.

Siliiwo sisolo sili mubunyaasi nenga bunyaasi buno bufurisa bukaali bwa'angala ate' bwayukha ni'colour ibonekha wuri bubesemu then bwabawo ni bwa'green bufiti buuri